Omusajja ali ku kkubo lya kkoolansi akulula eggaali ng'ataddeko enkota z'amatooke ennene ddala. Eggaali mmayembe ataddemu essaati oba ejjaketi eri mu kkala eya bbulaaka. Ayambadde eki akasaati akataliiko mikono ka kkala ya yellow ali mu mpale nnyimpi, tayambadde ngatto. Emabega we eriyo obusubi obwa kiragala ebbali n'ebbali ew'ekkubo n'ensozi ennene eziri ewalako. Ali kkasozi asindika mpola mpola.

Ekkubo lya ttaka, mulimu omulaalo agoberamu ente, ente zino nnyingiko. Ebbali n'ebbali w'ekkubo waliyo ebimera ebiri mu kkala eya kiragala, mu maaso g'ekkubo waliyo enju, enju zino baaziseresa amabaati aga bbulu, waliwo n'ekikondo ky'amasannyalaze, waliwo n'ebitooke ebbali w'ekkubo lino.

Abayizi bali mu kibiina batudde ku ntebe, entebe zino zaabajjibwa mu mbaawo, bali mu yunifoomu eya kkala eya wayiti waggulu ne kikuusikuusi wa ne bbulawuni wansi, abamu bawanise emikono, ebitabo byabwe biri ku ntebe kwe batudde, abayizi abamu bayimiridde.

Omusajja ataddewo ekibatu kye mulimu ruber band, ebikomo ebikomo biri mu kibatu kye omukono ng'agutadde mu kitambaala ebiri mu kkala eya bbululu n'ebimyufu. Obukomo buno bungi buli mu kkala eya yellow ne bbulu ne green, obutambaala buli mu kkala ya bbulu bulimu ebimuli ne red era mulimu ebimuli

Omusajja akola mmasannyalaze ayina by'agezaako ottereeza ku masannyalaze. Ayambadde enkampa, nkampa zino ziri mu kkala ya kiragala ataddeko akakoofiira ka yellow ayambadde gaalubindi ali mu ssaati ya sukweya ya mikono miwanvu.

Abantu bali ku lyato, eryato liri mu mazzi amanene, ababiri tebambadde ssaati. Amazzi gano galiko kkala ya bbulu, eryato lino liriko akadaala akaliko ekintu ekiwuuba empewo.

Enjuki eri ku bimuli, ekimuli kino kiri mu langi eya kakobe enjuki eno mmaaso gaayo ya bbulawuni, ebiwawaatiro byayo bya bbulaaka, amagulu ga bbulaaka. Wansi w'ebimuli bino waliwo obuti obuli mu kkala eya kiragala.

Ekkubo eriyita mu nsozi, lyetooloola ne liva sayidi ne ligenda ewalala. Ebbali we... ekkubo lino lya kkoolansi, ebbali waalyo waliyo ennyumba entonotono ate sayidi waliyo ensozi ezigiri... eziriko emiti emiwanvu. Mu nsozi omwo mulimu n'ennyumba ez'amabaati.

Abaana bali mu kisaawe, bali n'omutendesi waabwe. Abaana bano bali mu mijoozi emimyufu, essaati mmyufu, empale za bbulu, sitookisi za red ate omu ali mu mujoozi gwa bbulu ate ye sitookisi ze za gguliini. Ekisaawe kyetooloddwa akatimba.

Abaana baddukira mu kkubo erya ttaka. Ekkubo lino lyebu... lyebulunguluddwa obuddo obwa kiragala n'ekibira ekiri mu kkala eya kiragala. Emabega waliwo ennyumba ey'ebbaati naye nga ya ttaka. Abaana bano bali mu ngoye ez'enjawulo omuli yunifoomu eya kacungwa n'empale eya gguliini ne ne bbula....

Ensolo ez'ommazi eziyitibwa envubu ziri bbiri ziyimiridde mu nnyanja, amazzi gano mateefu bulungi, ebbali waazo waliwo ebimera ebiri mu kkala eya kiragala, ensolo zino ziri mu kkala ya kivuuvu, amazzi gateese bulungi.

Enju bbiri ennetooloovu eziyitibwa obusiisira baaziseresa na ssubi. Eh oluggya lunene ddala era luliko ttaka lyereere tekuli busubi. Ebbali waliyo omuddo oguli mu kkala eya kiragala. Mu luggya waliwo n'omuti oguyitibwa akatoogo nga muwanvu ddala.

Ennyumba eri ku lusozi mmakkati g'ensozi ebbiri ennyumba eno baagiseresa ebbaati lya kiragala ate nga yo ya ttaka mabega waayo eriyo ebitooke n'omugga ogutambula ogw'amazzi agateese obulungi emiti eminene emiwanvu egiri mu kkala eya kiragala giri waggulu w'enju eno.

Obudde bwakawungeezi. Waliwo omwana eyetisse ebintu ali waggulu ku kisozi, ali mu ngoye essaati n'empale ennyimpi, emabega we waliwo omuti omunene ddala, ddala ddala, waliwo n'ebisikosiko ebiri ebbali n'ebbali we.

Ebika by'enkoofiira eby'enjawulo naye nga zonna nneetooloovu ziri mu kkala za njawulo. Mu kkala zino mulimu eya bbulaaka, mulimu eza bbulawuni, mulimu eza kiragala, eza bbulu, ezimu ziriko eppeesa endala baazitungako waggulu waazo.

Omulema ali mu kagaali azannya omuzannyo ogw'ensero. Omuzannyo guno omupiira guba ggwo mumyufu. Omulema ono ayambadde uh musalankwawa eya kikuusikuusi n'empale enzirugavu. Amuyambako ali mmusalankwawa ogwa bbulaaka n'empale emmyufu.

Ekinyonyi kye bayita endegeya kiri mu kati akayitibwa akakomera, ekinyonyi kiri mu kkala ya yellow, omumwa gwakyo gwa bbulaaka ate uh omuti mwe kiri uh oguyitibwa akakomera ggwo guli mu kkala ya gguliini wansi waliwo omuddo.

Abayizi bali mu kisaawe badduka. Omu ali mu ssaati ya bbulu n'emapale ya kkaki, omulala mu ali mu tissaati ya yero n'empale njeru, omulala ali mu ya kacungwa n'empale ya bbululu, ebbali waliyo abayizi abalala abayimiridde. Emabega waabwe waliwo ebizimbe ebiriko amabaati agakaddiye agatalaggidde ddala, emma... emmaaso g'ebizimbe ebyo waliyo amayumba mangi n'emiti egya kiragala.

Omukyala yeetisse bbaketi erimu ebyokulya ali mu kkubo ekkubo lino lya ttaka. Ebbali we waliwo emmotoka ekika kya harrier eri mu kkala ya bbulaaka. Ebbali w'ekkubo waliwo amafuta essundiro ly'amafuta liri mu langi eza bbulu n'enjeru. Omukyala ono essaati bbulawuzi ye gy'ayambadde erimu ebikuubo ate sikaati ye ya kkaki. Ebbaketi ye gye yeetisse njeru.

Olubalama lw'ennyanja tululaba nga ekitangaala ekiva waggulu ku ggulu kikubye mmazzi ne kikolako ekitangaala ku mazzi ne tulengera eri omusenyu nga mungi obudde nga bwa bbululu ekiraga nti obudde bulabika bugenda kuziba.

Omusajja atudde ku lubalama lw'omugga. Atudde ku mayinja waggulu asonze akantu akakwata ebyennyanja mu mugga. Omugga guno gukulukuta. Ebbali waagwo waliyo omuddo oguli mu kkala eya kiragala, kiragala ne kikuusikuusi. Omusajja ono ali mu mpale mpanvu ayambadde engatto ngeru nga ziriko n'obuddugavu.

Eggaali bagisimbye emabbali w'ekkubo. Ekkubo lino lya ttaka. Eggaali eno bagitisseeko amatooke. Eggaali eno ekitebe kyayo kya bbulu. Eggaali eri mu kkala ya bbulaaka. Mu maaso mu mayembe gaayo waliwo ettaala erigiyamba olaba mu nzikiza. Ebbali w'ekkubo eri waliyo omuddo ogwa kiragala. Amatooke bagasibizza enkoba za bbulaaka, mu mayembe g'eggaali basibyewo olugoye olumyufu.

Abaana bava mugga, beetisse ebidomola. Bali mu kkubo lya ttaka, ebbali w'ekkubo waliyo enju, ebbbali g'ekkubo era waliwo emiti egya kiragala. Abaana bano omu ali mu bulawuzi ya bbulu, yeetisse ekidomola kya yero, omulala ali mu bulawuzi ya mmyufu, n'omulala ali mu bulawuzi njeruyeru, bali mu sikaati ababiri za bbulaaka, omulala ya jjiini. Mu nsiko enju mwe ziri nkubeko pulasita ne mu maaso gaabwe eriyo omuntu avaayo ava ewaka.